Bibiiri zeŋɛɛ la a taa laa ane a laara ka kaŋ de o nu a pɔge o noŋre.

A pɔge arɛɛ la a de o nu kaŋ do saazu ka kaŋ sigi teŋɛ kyɛ ka bibile kaŋa a are kɔgoo a de maki a eŋ o noɔreŋ a yele ne yɛlɛ.

Nenpeɛle zeŋɛ la, ka ba tasoba gbi dumo kyɛ puoro ba ka ba mine su kaayɛsɔglɔɔ ne bonpeɛle ka kʋʋ daga biŋ.

Dɔɔ zeŋɛɛ soriŋ ka a noba kyɛnɛ kaara a pɔnne baageɛ ane bibilii a kyɛnɛ a sori poɔ ka motor.

A noba zoro la a moɔ poɔ a zɔɔ kuriwie a tuo peɛ kyɛ kparetaa ka kaŋa zeŋ a kuriwiri nimitɔɔreŋ.

A bima mine gaa la ka ba te gaale ba biiri k'a nɛɛsere a zeŋ a teebol zu a de a gama a dɔgele k'a nɛɛse kaŋ

Noba zeŋɛɛ la perɛ bɛŋɛ ka ba mine su kaayɛziiri ane bompeɛle ka ba mine zeŋ mare ba biiri kyɛ perɛ a bɛŋ.

Lɔɔre are la di, ka vʋʋ di lɔɔre are a be, sokoɔraa poɔ la ka noba a are a kaara a vʋʋ naŋ di kaa zuuri e zuuri pelaa ane sɔglɔ.

A wiri kyɛnɛ la ka pɔɔsare bayi a do zeŋ a wiri zuŋ ka kaŋ ti a zoore a tagera ka dɔɔ nɔge a noɔre a kyɛnɛ ne.

Naasaale lee a gaŋ a maale kɔɔ bilii ne kɔntombilii kaa kyɛnɛ kaa mine e peɛlaa ka ka kyɛnɛ

Dikpareba kpaara a die a biŋ hamma a su ee kaayɛ doɔre .

Dɔɔ are la dipeɛlaa kaŋa ka ba kyeɛroo zu a de bompelaa a yɛre pɔgoo ka dɔɔ naŋ are kyeɛroo zu k'o eŋ niminyaanee

Dɔɔ zeŋɛɛ la su kparepelaa toore o meŋɛ zaa a vɔgle zupilpelaa ka ba mine meŋ are a su a kparepeɛlle a.

A pɔge zeŋɛɛ la dakogi zuŋ a de o nuu tuŋ a kommie poɔ peɛ poɔŋ ka a borɔbɛ bebe.

A bie ne a o ba, ba zeŋ la teebol poɔ a nyuuro tii ane boroboro k'a bie ŋmaa boroboro de eŋ a saa noɔreŋ.

Noba zeŋee la a erɛ felaaware bondoɔre bonzeere bombuluu ane moɔ a de boma toore ba nuure kyɛ erɛ

Nɔɔteɛ zeere, peɛle, buluu ane zeere la bebe.

Tontonzie la ka a tontombiiri a are ka ba mine su kparpeɛl ka ba mine meŋ su kparsɔɡelɔ kyɛ ka ba hɔɔle zupilidoɔ ka kaŋ hɔɔle zupilipelaa ka ba mine te mie a are kyɛ ka kaŋ a meŋ te bompelaa kaŋ ka poolo naŋ pente peɛ ane sɔɔlɔ a arekɔɡe ba a toma zie.

A daare gaŋɛɛ la ka pɛnzeɛ a dɔgelaa zuŋ ane kõɔ bontageraa a biŋ a daare zuŋ.

Ba kyɛnɛ la a daa poɔŋ a duori sɛmaanoo ne bɔɔdeɛ ka pɔɡe are a pɔne o bie.

Ngmen puorribo are la ba ngmen yiriŋ ane ba lɔɛ a ngmen yiri e la pelaa ka ba mine hɔɔle zipilzeere a su kparepeɛle a.